Bibile la a gaŋe teŋԑ, a seԑ kuri wogi a su kparoŋ ka a nuuri ziiri mine taa peԑle. Ka o gaŋe a kyԑ kaara lͻmaale bilii mine. Ka pelee kaŋa meŋ gaa te biŋi ka pԑne a eŋԑ a pelee poͻŋ.

Lɔzagra la. Ka a lɔzagekaŋa e zeɛ, ka kaŋa meŋ e pelaa. Ka lɔɔre kaŋa te are a puori seŋ. Noba mine meŋ zɔŋ la moto ka yie meŋ bebe.

Kõɔ la ka bibiiri banaare a be. Ka ba mine pɛɛle booti kuruu, ka ba mine pɛɛle booti rabare. A kão su la kparoŋ koo e dɔre. Kyɛ ka kaŋa meŋ hɔɔle zulpili.

Mõͻ poͻ la ka noba a be, ka a dͻͻ kaŋa naŋ be a puoriŋ mare baage sͻgelaa a kyԑ seԑ kuri sͻgelaa. Ka teere a bebe, ka yie meŋ a bebe ka a dͻͻ kaŋa a pԑgele baage ka o e dͻre.

Dͻbͻ la, ka ba mine a su kpare sͻgelͻ ka a nuuri e wogiri a seԑ kuri sͻgelͻ ka a e wogiri kyԑ e nͻͻte sͻgelͻ meŋ. Ka kaŋa soba meŋ are a pԑgele daa kaŋa, kyԑ ka kuree meŋ be a zie.

Dͻͻ yaga la are, ka ba mine su kpare sͻgelͻ, ka ba mine su kpare zeere, ka ba mine su kpare dͻre kyԑ ka ba mine meŋ pԑgele taaboore mine ka ba ŋma boma a eŋ. A dͻͻ kaŋa haa la o noͻre.

Lɔɛ kãã emmo zie la ka dɔbɔ pɔgbɔ ane bibiiri a bebe, ka lɔvaa kaŋa a biŋi, ka lɔpelaa kaŋa meŋ a biŋi ka dɔɔ kaŋa zeŋ moto zu a vɔgle kpgli sɔglaa kyɛ de fonfonɔ ane boma pare a moto nimisogɔ.

Pɔge dɔɔ ane bibiiri la. Ka ba mine dɔɔ, ka ba mine gbi, ka ba zaa a toore boma ba nu poɔŋ. Kyɛ ka a pɔge ne a bie kaŋa a nyere ba nyemɛ.

Dͻbͻ bayi la, a su kpare wogiri wogiri mine kyԑ vͻgele kpogili peԑle. A dͻͻ kaŋa dͻͻ la teŋԑ kyԑ ka kaŋa are. ka kuree ane waayԑre meŋ bebe.

Dɔɔ la a vũũni kyɛ ka lɔɛ bateɛ ane moto bateɛ meŋ bebe ka soola panal meŋ biŋ moɔ mine poɔ kyɛ ka oraaba kaŋa meŋ gaa te biŋ a peɛle die kaŋa.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

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la a be moɔ mine poɔŋ. Ka ba zaa a vuuni. Kaa pɔgebɔ bayi a su kparoŋ kaa kparoŋ e vaa. Kaa pɔge kaŋa naŋ vuuni a tuŋ walantenbuuti.

Nempeɛle, dɔbɔ ane nempeɛle pɔgebɔ la. Ka a nempelaa dɔɔ kaŋa gbi a nempelaa pɔge kaŋa nimmisogɔŋ. A nempeɛle mine arɛɛ la kyɛ ka mine meŋ zeŋ, kyɛ ka ba biŋ kūū daga.

Dɔbɔ bata la a su kparre wogiri wogiri mine. Ka ba vɔgle kpogle peɛle kyɛ toore boma ba nu poɔ. A dɔbɔ mine bayi ti la kuruu kaŋa a are ne.

Bibiiri la a zeŋ kuruu kaŋa zuŋ a kyɛ dɛnle denkyini, ka bamine zeŋ kyɛ de ba nuuri zaa ayi a pare ba gbɛɛŋ, ka bamine meŋ de nuyeni nuyeni a pare ba gbɛɛŋ kyɛ ka boŋ peɛle mine meŋ biŋ a teŋɛŋ. 13389